ta zin''iyo keettan puulayiyooga giigisa wottidooga issi na'ay gelide t zin''iyooga moridi puulaya wottidobata morichidoogaa be'ada ha na'aa bolli daruwa hanqqettas.

Wolaytta biittan guutta asaappe doommidi eranchcha asaa gakkanawu luxettaabaa keehippe a go"aakka eris yaaniyo gishshaassi luxettayi tana keehippe lo"es. Ha luxida asaykka ba biittan saro duussaa de"anawu maaddiyo gishshaassa.

Issi tiranssporttiyane kaamiya seeraa naagiyaa biitane eqqidashin issi tiranssportiyaa woykko ogiyara kaamiyaa ogiyara biya asati haddirssara biyoga aggidi ushshachchara biishin demmidi etawu gidiya seeraa immis.

Issi nu tamariyo keettan shiiqqida naatu giddon issuwassi xoossi ashsho shin haayttay siyanawu danddayibena. Yanin asttaamariya luxissiyaga malaatan tamarissana mala odiddosona.

Ogiyaan hachchi ushsha uyyida naa''u yelaga naati issoy issuwara waren bantta achcha xaayidoosona. Hegaappe denddidaagan sarotettaa naagiyaa asati yiidi seeranaw ekki biidoosona.

Nu sooni issi guuttaa na'ay ichchawu laytta na'iy de'iyagee aawaa ammanuwaabaa oychchees. Malaalees ha guttattettanikka ammanuwabbay aybee aybawu maadi giidi aawa galla galla oychchees. Hegaappe doomiddogaan ha na'ay sinttawu ammanuwabaa wurssi eranawu dees.

Nu itoophphiyan mata wodeppe doommidi oorattabat kare biittaappe/paranjja biittaappe yiyogaani nu itoophphiya daro laamiya demmaasu. Hegaa gishshataassi oorattabay galla galla yiyageeti tana muletoo lo'oosona. Ha oorattabatikka asaassi laamiya immoosona.

Nu tophphiyan kehippe odettiyaa derettetasi tarikke de'iyogee kehippe tana lo'ees, aysi giyaba gidikko ha derettetasi de'iya tarikke wontokka kaliya yelettawukka kehippe injjetiyanne erraa imiyaa oggee gidiyo gishaas, dertettas tarikke de'iyogee tana ufaysees.

Nu toophphiyan sonne kare medoossatu payyatetta naagiya asaa qoodayi keehippe guuttanne tamaarida asaykka keehippe guutta. Hegaa gishshataassi ha sonne kare medoossatu duussayi tana keehippe qofisses.

Nu heeran Aymalo giyo mishshiriya ba keettan so miishshaata kunttada wottaasu ha so miishshaatikka be'anawu tana keehippe lo'oosona ha so a kuntta wottiddo gishshawu ha aymalakka tana keehippe loawusu. Wonttokka tankka ta keettan so miishsha kunttada wottanaw qopays.

Tawu issi erettiya yelaga na'ay dees. Ikka galla galla wottido caammaa meeccennan oli olidi wotti wottoogee xinqqidi laggiya achchan ba caammaa kessana danddayibeenna. Hegaappe doommidaagan caammaa niyo wottoogaa galla galla meecca giyagaa odaas.

Tawu issi timirtte keettan siiqo ishaa giyo naazireta giyogee keehippe malaales. Polotikaabaa oyqqidi hemettes shin i odiyode mulekka a doonaa qaalayi malaales.

Issi geela'o na'iya nunaara ogiyan gayttada suppeer markkeete giyogaappe miishsha shammana bessenna gaada nuuyyo odishin siyida. Ayssi yaagin suppeer markkeetiyani shammiyobay ubbaykka al"eesi yaagawusu. Yaaniyo gishshawu suppeer markkeetiyappe shammanawu koshshenna gawusu.

Issi kushe hiillaani wogaabaa eriya gita na'iya de'awusu. Ha na'iyokka asay coo dosees. Ayssi giyaba gidikko kushe hiillatanne wogaabaa gattada asaa saruwan wottaasu. Ba erido eraa asawu shaakka,,

Nu ammano keetan issi bitane qaala odanawu eqqidi oduwa attiis. Ha odoy daragappe denddidagan asay xoossa qaala siyiyoga aggidi azaalliyoga dommiis, xiskkiyogane laawiyoga naamisetiyoga dommiis.

Nu biittan de'iya koyro xekka hospitaaliya issoy asay giddon de'iya woykko haggaaza immiya dokiteriti bantta bira beidi asasi deiya payatetta naagiyoga aggidoga haasayishin beasi.

Issi gela''o na'iya bantta son de'iyo keettan geeshshatetta immukkushin baw maayyanuwunne baw gixxanawunne bana loyttnaw giigawus. hegappe denddigaan eta soo yiida naati eta keettaa be'idi ookka eexxisoona.

Wolayttaan dere asaabaanne so asaabaa keehippe asaynbonchchettidi diyogee tana malaales. So asay ishay michchiyakka aayyiya aawaykka qassi dere asaara issippe maayettidi de'iyo gishshawu dere asaykka so asaykka wolayttan issi mala.

Issi biittan de'iya asaassi giiga qumay/giiga kattay de'iyogee tana ufayssees. Ayssi giyaba gidikko miida asay bawu lo'idi daanaassinne ba keettan duussaa de'anaassi maaddiyo gishshaassa.

taamaridaa bitanee nuusi heeran diyaagee baqqatay asaa naasi gaasoy diyooba. aybin giyaaba gidikko issi biittan miyoobay xaykko uyiyooobay xaayikko daanawu heeray injjetenan xaayikko asay issi heerappe hara heeraa baqattees. hegaa gidiyoo giishaw asay de'iyoo heeraa giigisanaagaa odees.

Nu ambbaan issi tamaarida gita bitane yiidi soonne kare meddoossabaa tamarssees. Hagaa giddoppe so medoossa naagidi kareegaa aggi aggiya asay de'ees. Hegge likke giddenna kare meddoossatikka nuussi anjjo nuna maaddoosona giyagaa tamarssiis.

Asay nu biittan tukke keettanne kattaa keettaa biyogan yaanikka biidi utti aggidi issoy issuwara zorettiidinne issoy issuwara haasayiidi issoy issuwabaa haasayiidi ba wodiya wurssiyogaappe denddidaagan biittay darobay guuxxiis.

Nuuyo heeraan issi naziretta giyo na'ay supper markeettiya oottiyaagee de'ees. He na'aykka supper markeetiya oottidi daro laamiyaa demmiis. Hegaa gishshataassi ha supper markettiya ottana ootta giis tana.

Nu heeraani issi wogga aaho denbban xaafetti uttida wogga taappeellaani giigi uttida malaatay deesi. Ha malaataakka asay makinaara biyagee yiyagee ubbay kanttiiddi xeelliiddi aadhdhees.

Nu biittan polottikka darotoo hashshu geenna ayssi gidiyaba gidikko he urappe dariya hara polottikkaynnay denddikko polottikka polottikkan shaaridi bawu ekkiyo gishshawu a ufayssenna.

Dooggissa giyo bitaniyaara tanaara issippe de'iya a siiqoti oyddanne ichchashshaa gidiyageeti polottikka citan issippe de'oosona. Ha asatikka haasayiddobay eti odiddobaykka asay malaaliyogaa keena haasayoosona.

bootta asatui seeran woykko paranjja asatu seeran sone kare medoosata bochidabay woykko eta payatettaa bolan kiyida uray keehin qoheteesinne keehin seeraa ekkees.

Asay beni wodiyappe ha"i ha"i wodiyan katta miyo maara mankka mooretiis. ayssi giyaba gidikko issi hinjjera bollani woxiya tigidi asay naa'u heezzu asay beni miyogaa. Ha"i issi wuray issito baaridi wurssiyagees.

Nu heeran issi seeraa naagissiya bitanne tana keehi yashshees. Ayssi gidiyaba gidikko A som'uwa xeeliyo wode gaammuwa milattees. Qassikka asaa ubbay a be'idi yayyees. I haasayidobaa keehin ellellidi siyees. Yaaniyo gishshawu ha bitane tana yaashees.

Kaamiya shammiya birayi asaassi keehippe xayidoogaappe denddidaagan issi issi diccida asayi nu biittan ooratta kaamiya shammiisppe attin asi biron bira demmiiddi de"iya asi kaame ahammanawu danddayibeenna qofikka de"enna.

Issi tawu luxetta keettan erettida siiqo ishay diyagee alleequwa ba qooriyan woottidi, ba kushiyankka wottidi maayuwankka wottiis. Hegaappe doommidaagan daro geela'o naati A xeelloosona.

Nu Wolayttan biron yelettiyaa qeri gutta naatuppe doomidi wogga gita asaa gakkanawuka luxettaappe harabaa erenna. Hegaappe doommidoogan nu biittaan asaassi oosuwaanne dichaa wolqqay guuxxi guuxxi bees. kawo kuushiyaa xeelliyoogaa doomidosona.

Nu heeran issi mishiriya dawusu ha mishiriyakka ba oosuwan bana eleyawusu. I oosoykka zal'iya, ha zal'iya ootiyogan nu heeran baappe hari baawa gaawusu yaanoogaappe denddidaagan A iitiyogaappe denddidaagan zal'ekka tana iittees.

Ha laytti asay kaamiyan uttidi issisape harasa baanawu keehi metootiis. Ayssi giyaba giddikko kaamiyaa ciggiyo biray keehi gujji gujji biyogaappe denddidagan asaassi wolqqay wuriis. Hegaappe denddaagan asay kaamiya go'ettiyoga aggi aggi bees.

Taani issi geela'o na'eentasso biyode etason puulaa miishshaati kummiisona, ha na'iyo taani oychchiin puulaa miishshay hagee taani kushiyakka giggissiyogeeka de'ees, qassikka giyappe shammi ehiiyogeeka dees, yaaga oddin na'iya tana keehin qarettaasu ayssi gidiyaba gidikko bantta keettaa bana immada puulayissawusu.

Nu biittan erettida kaalettiya aawatuppe issoyi ikka daanna tsaadiqa giyogee ba ammanuwankka keehi mino wonggelaakka woykko yesuusabaa loyttidi eres asaakka ammanuwan darobaa bessis hegeekka i ba oottiyo oosuwankka xoossaara saro diyogaa qonccisses.

Nu biittaani ammanoy de'idoogee tana keehippe lo"iis. Ayssi giyaaba gidikko asay ba ammano keettan aamaniidi woykko de'iyoogan ba heerassi giiga eeshshan diiccana malanne heeray saruwaan de"ana mala maaddees. hegaa giishshatassi ammanoy keehippe tana ufayssees.

Taani ammano sohuwan de'ishin issi geela'o na'iya ba huuphiya bollan hara aybakko cara gujjada huuphiya baggaa darissaana gada go'ettida na'iyo be'ada keehippe yiillotaas.

Nu Biittan Baaza giyo issi keehippe cimma bitanee, kase bana'atettan woykko ba giddo layttan polotikka citan oottidaage, ha'i ubba cimmidikka layttaay xeettappe aadhdhinkka polotikkaba wurssidi erees.

Tawu heeranni kushshe hiilaabaa wurssa eriya mishshiriya dawusu. Ha mishsiriyakka ha kushe hiilay maadiyoga erada bonchchisada ootaydda de'ishsin, heeran de'iya ita wogay de'iyage a oottoyo iita hiilay nu wogaara beenna giidi. O hanqqetidosona.

Nusooni aaway parniichere keettaa efiidi giigisissido oydeti de'oosona. Ha oydetikka tana utanawu keehippe lo'oosona. Qassikka ha oydeti lo'iyoogaa keenaa tana parniicheree keettay lo'eesinne parniichere keehippe tana yeemoyees.

nu biittay baaso oossuwan keehippe aakkidi des, hegaappe denddidaagan asay guuttaappe biidi gitaa gakkanawukka ha baaso oosotun bana immidi oottiyoogaappe denddidaagan biittay laamettiis.

Nu gadeeni mittaa ayfetinne qassikka nu darkkon ataakiltteti lo'idi doosona. Hageetikka tana keehippe lo'oosona. qassikka keehippe go'aa immoosona. Hegaa gishshataassi ha mittaa ayifetinne atakiltteti keehippe asaa naata maaddiyabata. Etikka keehippe yeemoyoosonanne tanakka keehippe lo'oosona.

Nu Toophphiyan asay banddiraa Xoossa qaalaa bonchchiyoodan bonchchees. Giyaa biiddekka ubba cima asa gidikko huuphiyaan wottido kopiyaa denttichees. Eqqi aggidi banddiray kiyyidage wodhdhanashin, wodhdhidaage kiyaanashin naagees.

Nu biittan ammanuwa kaalliya asaynne kaallenna asay issippe saro daanawu danddayennaagaappe denddidaagan layttan layttan daro metoynne daro danoy merettees. Hegaappe soommidaagan ha Ammaniya asay ammanenna asaa zoridi xoossaa qaalaa odiyogaaninne sissiyogan daro ammanibeenna asaa ammanissuwawu zaaridosona. Hegaappe doommidaagan ubba asaykka ammaniyogaappe denddaagan heeray moottay saro gidiis.

Tawu keehippe siiqo yaagiyo Tashooma yaagiyo ishay de'ees. Ha ishawukka A keettayiya kushe hiillaaba loytta erawusunne wogaabaakka loytta erawushun ha kushe hiillaa oosuwa A oottiyode wogay nu heeran de'iyaage iitay likke qoppenaagappe denddaga daro qohetawusu.

taani de'iyo yunburshshiya keexxiyo keettan ammaratto qonqan Hii bii giyo xuupee hintsaa bilookeeti yaagiyogaa.

Nu heeran keehippe laamettida yelaga na'ay dees. Ikka oonne erennan yettaa yexxiyogan ba de'uwa laammiis. Ha yettaa yexxidi kawuwan anjjettiis woykko asa ubbay a dosiyogaanne a kaalliyoogaa doommiis.

Issi Adiila giyo heeran so asaynne dere asay saro daanawu danddayibeenna. Aybin giyaba keena gidikko so asay baso asaa xallaa dosiyogaappe denddaagaana. Ha ubba asaykka basoo keettaa keettaa dosikko dere asay issippe saro daanawu danddayibeenna.

Tana so medoosatu giddon attuma woykko booray keehippe lo''ees. Ayssi giyaaba gidikko i oottiyo oosuwa asay ba wolqqan oottana giiko keehippe daafuresses, hegappe doomagan A oosoykka A go''aykka tana keehippe ufaysses.

Issi 2u bitaneti beettiisona. Etikka palamettiiddi, woygiiddi giyaba keena gidikko malaatay maaddenna yaagees issoy. Issoy maaddenna gees. Ha maaddenna giyagaassi maaddees giyagee malaatay asay bawu diyaba malaataa xeellidi qonccissanaassi maaddees giidi ,,,

Wolaytta Sooddoon Markkaatto giyosan issi wode suupper markkeetiya danoy asi qoppennan kiyidi tamay xuuggidi wurssin Wolaytta Sooddoon de'iya duretettay keehin guuxxiis.

Ammanoyi nu biittan keehippe diccidinne aakkidi beettes. Hegaappe doommidaagan bantta ammaniyo ammaniyo keettan asa ubbayi lo"o eeshshaabaanne xoossaabaa loytti tamaaridoogaappe dendfidaagan biittan danoyinne daafayi merettenna. Hegaa gishshawu ammaniya asa ubbayi tana lo"es.

nu ambbaani baaloto giyo mishiriya gala gala ooratabaa asawu odanawu giiga utaasu. Akka oduwa keehin erawusu. Oduwabaakka erawusu. Hegaappe denddidaagan asaassi oduwa giigisada odawusu.

Nu ambban cora asay shiiqidi mata wode shiiqidi dere asanne so asaaba giyaaga tamaaridinne zooretdi diyaageeta be'aas. Ha asatikka shiiqidi darobata so asanne dere asaaba wottidi darobata haasayiisoona.

Nu biittan asay benippe doommidi hanno. gakkanawu. asy banddirawu de'iya bonchchuwa keehippe immees. Ha"ikka banddiray nu biittaassu suntta giyogaanne sarotetta giyogaa nuna tamarissiisona.

Nu Itoophphen/nu biitten banddiraa gallassaa bonchchiyo gallassay dees. He gallassaani ay haggaazaykka gorddettees. Asaa payyatettaa naagiya hosppitaale xekkaappe ha baggaara de'iya ay haggaazaykka gorddettees.

zino issi yelaga na'ay isporttiya meedan tohuwaa kuwassiya kaa'iddi hassayennan gediya me'iis. Hegaappe denddidaga so asay naa''antto tohuwaa kuwaassiya kaa'enna mala giya seeraa immishin siyyida.

Wolaytta sooddo ambbaan daammoota giyosan keehippe lo'iya meretay dees, ikka asay xeeliddi wurssenna deree de'ees, ha derekka asay daro asay woossanawu daro biittaappe yiidi pootuwaa denddanawunne zanaxxanaassa.

yunburshe giddon keehippe yeemoyiya zannaqa sohoti de'oosona, hegeetuppe sambataappe issi issi galla biidi nunikka zanaqoos woykko ufayttoos shemppi ekkoos.

Issi mishiriya bason so asaa bonchchukku ba naata bonchchukku ba naatussi saruwa immukku shin dere asaa be"ikko dere asaa siiqawusu ba shooro asaakka dosawus ha mishiriya gallassaappe issi galla son saroyi xayoogaappe denddaagan dere asaarakka ooyettaasu.

Taassi zakkariyassa giyo na'aykeehippe puula miishshata ba bollan giigissi wottis. Hegaappe doommidaagan biyanne kanttiya macca naati ubbay a xeelles. Ikka keehippe lo'es. Ayissi giikko puula miishshata ba bollan loyittidi giigissi wottis.

Nu biittaan kushe hiillaabaa eriya issi gita mishshiriyaa de'awusu akka ba keetta loytta ayssiya ba naattakka tamarissiya wogay qassi isson diyaagee i oosoy guutta gidennee giidi karennan mule asay oottiyoogaa.

issi wode nu heerani saptineeetiya yaaggiyo aysoy asay ba heeraa puulayana mala di'oy woykko buuray uttiigidaaga xaysissiidi yiidosona.

Taani tamaariyo maxaafaanne dabitaraa oykkada tamaareso biishin ba huuphiya keehippe giigissida issi gela'o na'iyo be'ada keehippe dagammaas. Hegaappe doommidaagan he na'iyo dosaaggaas.

issi nuuga heeran makkala tamaare diyaage xaafo miishshata oykkenan tamaresso aggidi coo biidi asttamare tamaarissooga xaafenan, siyyenan, oykkenan aggidi melaa coo boodan coo yees.

nu heeran de'iya cimma asay guutaykka ubbay shiiqidi dere asaanne so asa giya huuphe qofan daruwa zorettis. so asay bason saro diiko dere asaaarakka saro des, dere asay so asara saro deennan xayikko so asawukka saroy baawa giyagaa zoretoosona.

Hachchi nu taamaariyo yunburshiyaan hachchi gallassi immettiya ashoy woikko zerifore attiis yaagiya erissuwa xaafidoogappe denddidaagan tamaare naati mulee issoy issuwara palamettiis.

Nuuni maaxafaa keettaa gelliyoode daro malaata kanchiyaara de'iyaa issi maxaafaa demaas. hagaa demmada eranaw tawu ixxiis qassikka coo be"ada maalatay aybakko awu diyaa birshshetta erabeyiike.

Dere asaa ayssiyaa issi daanna haallisa giyoogee ba soo asaara saro dennashin ba deriyaa ayssana giidi kiyiidi beettees. Hegaappe doommidaagan ha saaro deenna soo asay anaara giigennaagappe denddigaan dere asaykka awu haarettenan ixiis.

Nu biittan tuuriizemiya giya luxetta luxida naati darobaa eridoogaa heera asawu odidi asaa daruwa laammiisona. Tuuriizemee asay ba diyo heeraappe harasaa biidi lo'iyabata be'anawu oge buussaa biyogaa giyogaa.

Wolaytta sodo yunburushiyaa ha saminttaa giddon kattaabaa keehippe payatettaa naagidi giigisoosona. Hegaappe doomidaagan tamaree miyoo keettaa woykko kaapiyaa geelidi maanawu keehippe ufayttoosona.

Nu heeran keettawunne de"iyoo keettawu de"iyaa bonchchuwaa wurssidi eriya bitanee de'ees. Bitaneekka asay ba keettaa mooriyaagaa gidikko ba keettaa yuushuwaa mooriyaagaa gidikko keehippe hanqqetteesinne keehippe ohettes.

Taani yelettoosappe haanno gakkanwu kaamiyaan uttada biyoogaa dosays. Ayssi giyaaba gidikko daro daapuri baa. daro wayeekka baawa. an uttada darosaa gakkays.

Nu heeran issi erettida kaalettiya aawatuppe issoy ikka daanna kaaleeba giyoge ba kaalettiyo kaaletuwan asa ubba ufayissidinne asaassi injjetidi oosuwa wurssis.

Tawu issi siiqo lagge diya baakkaloy maccasaa ekkidi sarggiyo galla puulayiyoogee keettan paccin asay yiida imata ubbay be'anaappe waananeesha giidi yilottidi agi agi guye simi agidosonna.

Taani ta de'uwaan yettaa yexxiyoogaa keehiipe dosays. Haikka amano keettan yetaa yexxiyogan hagaazaydda days. Ha yettaa yexxiyoogekka tanakka lo'ees siyiya asaykka keehiippe malalees.

Baaso oosuwa giddon kawoy essiddo inddusttiree asaa na'aassi daro go'aa immees yaagiya naa"u asati haasayishin siyaas. Hegeetikka haasayiyogee keehippe taasi go'aa immiis. Inddusttirekka ay keenaa maaddiyakko etappe siyogee tana go'iis.

Nu yunburushiyaa tani biron geliyoode maxaafa keettaan woykko laybereriyaan daro maxaafati de"oosona. Ha maxaafati ta kase be'a erenaagape dendidaagan hagee ubba maxaafay asi nababiyoogee gasi shin ha'i maxaafay daro daro eraa oyqqi uttoogaa ha'i eraas.

Taani ta wodiyaan kaamiyaanne tiraspporttiyaa keehin naagettada de'ays. Hegeekka daro asati kaamiyaanne tiraspportiyaaba erennagaappe denddigaan daruwaa qohettiisoona.

Wolaytta sodo yunburshiyaa giddon isporttiya meeday keehippe lo'iyaanne keehippe alooqo sohoy dees, heganikka naati galassan galassan biidi isporttiyaa oottidi pe'osona.

Issi tanaara guuttatetaappe doommidi tamaaridi woykko luxidi yiida taani keehin dosiyo ishay aggidi seeraa naagissiyageetuppe issuwa kiyana gi biidi biidosan danuwan hayqqiis.